Omuwala asitudde ebitabo ayambadde yunifoomu, kirabika agenda ku ssomero oba ava ku ssomero, omuwala ono ayita mu bisubi ebye langi eya kiragala kw'otadde n'obulangi obwa kitaka.

Ebimu ku bintu ebikozesebwa mu Bukama obw'amawanga ag'enjawulo, waliwo Karamoja, Alur, Igishu, Acholi, bintu bingi eby'enjawulo ebikozesebwa mu Bukama obw'enjawulo.

Ebisolo eby'enjawulo ewali entulege n'ebisolo ebirala, biri ku ttale. Entulege endala ziri ku mugga zinywa mazzi, ebisolo bino biyimiridde mu bisubi ebya langi eya kiragala wamu ne langi eya kitaka, byetoolddwa emiti egirina amakoola ag'erangi eya kiragala.

Musajja ayimiridde kumpi n'ekiyiriro. Kino ky'akola kya bulabe nnyo kuba amazzi gayinza okumutwala ne gamusuula wansi ne gamutta n'afiirwa obulamu bwe.

Ennyanja ekkakkanye, teriimu mayengo, eri ku ewasemba ku... mu ggulu waliyo omwezi. Ennyanja zino bazikozesa mu ntambula kuva mu kitundu ekimu okudda mu kirala ate bazikozesa okuvuba ebyennyanja.

Abakazi bangi batudde wansi kirabika bali mu katale basunsula ebijanjaalo. Omukazi ali mmaaso ayambadde kabbulawuzi akamyufu ayina langi enzirugavu n'abakazi abalala.

Abazungu; omusajja n'omukazi bagenda kumpi n'ennyanja. Omukazi Omuzungu asitudde ensawo era emmaaso gye balaga waliyo abaana bali mu kuzannya.

Amaato mangi gawumuziddwa ku mutala gw'ennyanja. Aamato gano gakozesebwa okutambuza abantu okuva ku kitundu ekimu okugenda ku kitundu ekirala nga bayita ku mazzi, ate n'ekirala amaato gano geeyambisibwa mu kuvuba ebyennyaja.

Ekigaali eky'erangi eya bbululu kw'otadde ne langi eya kyenvu. Ekigaali kino kigattibwa ku mmotoka n'ekitambuza. Ekigaali kino kikolesebwa okutereka ebintu bingi kw'otadde ng'emmere, ebintu by'okkozesebwa ewaka nga bitambuzibwa kuva mu kitundu ekimu okubitwala mu kitundu ekirala.

Abaana basatu ab'obuwala basitudde ebidomola. Omwana omu asitudde akadomola akalala mu mukono ogwa ddyo. Abaana bano bava ku luzzi kukima amazzi.

Omusawo ayambadde ekiteeteeyi ekya ppinki, omusawo ono apima obunene obw'omukono gw'omukyala omulala, emabbali waliwo omusajja alaba omusawo ky'akola.

Abaana bava kutyaba nku mu nsiko, enku zino zikozesebwa okufumba ewaka emmere ebeezaawo amaka amangi, abaana bano bambadde ngatto kirungi nnyo kuba mu nsiko wabeerayo ebifumita bingi.